Issi issi zal"iya asati woyikko zal"anchchatubay tana keehippe garamisees. Ayissi giyaaba gidikko eti guuttaa biran kiyidi daro biraa demmanawu dandayoosona woyikko daro woriya demmidi simmanawu dandayoosona.

Issi issi puulayiyoo miishshati tana keehippe malaalissosona. gaasoynne puulayiyoo miishshata go"rttiyoogan koyro de'iyaa meraappe hara meraako qassi gujjanawu danddayiyoo haanotay de'iyoo giishshawu puulayiyoo hanotay tana keehippe garamissesinne malaalissees.

Bootta caammaa woottidi karetta suriyaa giixxidi issi attuma na'ay dawutaraanne biiriyaa ba kuushshiyaan oyqqidi luxetta keettaappe yiidi de'iyaage xeelliyoode ayba lo"ii! Ayssi giyaaba gidikko sinttappe daro eraa shiishanawu alamay de'iyoo giishshawu biittiyooka ayssanawu danddayiyaage hegaa malaa gidiyoo giishshawu